Nyebbamjiji on ɓe hoosi foto mai je ɗo mari node feere-feere, ɗo mari nonde danejum, ɗo mari nonde bo zargina-zargina, nda hiite bob ɗo dari haa dow mai, haski debbo ɗo nangi hore be jungo bo ha dow poto mai.

Gudelji on ɗo joɗi ɓe ho’i photo maji, ɗo mari nonde ɓoɗejum, nonde ɓokko-ɓokko, nonde zargina -zargina, be ɓalejum. Paune ni ɓe fauni gude mai ɗo vaagi haa der paune mai.

Guduma on ɗo ɓaari bee binndi haa dow may, binndi may ɗo vinndi tati, didi bee meere. Ndaa woodi njamndi haa kommbi may, woodi bo geefe bonngoru may ɗo penti may ɗum daneejum on.

Debbo on ɗo jogi jungo debbo ɓandum. Ɗo holla o'wati halagare ha jungo mai. Les mai ɗo bo ɗum sallaya on. O' jogi jungo mo waɗi halagare man ɗo ɗo waɗi lalle. Lalle mai bo ɓalwi sosai.

Goɗɗo bamti kosde wore ,wore ɓo ɗo dampi leɗɗi owadi safa danejum, pade balejum be sarla je sali koppi sedda be riga zane zane, wodi danejum ,wodi boɗejum, balejum on riga mai sarla mako ma bannin balejum be danejum be zane boɗejum hore nagge.

Ɓe hosi foto leso nda katifa ha dau mai do nonde leso mai bo nonde dondi-dondi. Ɗo mari layi didi Guda tati ha yeso hore leso mai be ha ɓawo mai.

Debbo on ɗo ma o hoi hoto oɗo laɓɓini yeso mako, o ɗon laaɓi seɗɗa o ɗo borni limse, San nan gasa mako mai ma ɓalejum kurum.

Wodi nonde nonde fere-fere geɓe tati haɗo. Ɗon boɗejum arandere ko tokki mai bo wodi ndiyam zargina, je sakiti mai bo ɗo mari ndiyam hako ɓokko - ɓokko. Kanjum geɓe tati. Ko mi lari hado kenan.

Ɓeɗo darni roba nandu goɗɗo, se ɓe borni ɗum hore riga sannan bo ɗo mari nonde kala kalani ha ɓandu maido, wodi limse danejum nonde danejum.

Goɗɗo ɗon jogi tire kusel. Oɗo siwa diyam kusel mai. goto bo ɗo vallita mo ɗo jogi labi aata ta ɗum rufa.